Iserra kunni daafira tinni paarike baalaho inijo uyittate hunita daafira ayino horonisiranohu heeriha ikkiro yannasi dayi kaenitini garisinni daggate paarikubba horonisira seerisinni fajjinonni garinni horonisira hasisanno yine la'nanni

Konne dubbodubbo dola lowo geesha mootimmate deerinni tenne xa'mona dolanno manichira qaafo dagge mootimma rahotenni rakke adha lowo qeechanisaati yaate

maga'note mini fayinaansete owaante yinannihu baalunku manni maga'note mine magansi'rannowa hee'rannore owaante aansara yee ka"e woxensa yanna yannatenne fushshe gamba assi're wodhanno garaati yaate

cee'mine ka'neetinni maganu minira aa hoogiro hendooni deerra illine didaandiinanni konni daafira hendoonni deerra illatenna lophote hedo heedhuha ikkiro maganu mine loosa hasiisaoo yaate

gate loosanokki manchi shiimawa dargunni darga mariha nafa ikkiha ikkiro sheengare uwe ba"anno yaate hakuyi dafiira ispoorte loosa sheengarikinni darguyii darga mitte mitiimma nookkiha marate ka'litanno yaate

Dubboho yinanni woyite babbaxittino dubbu saada Galatanoha heedhano, darigubba, foolishshidhanowa, caalittanoha ikkino daafira dubbu saadarano lowo horo anno dubboti yaate

konni wodhinanni albillichote ikkinorichi iillannonke yine mootumma woyi mootumma ikkitinokki mitteenni gamba yine halamma ka'neentinni assinanni looso ikkanna lowo irko aannoho yate.

annilla kura gedessameta meentinnyi maan jakkiro maareeta hunneekkirakku paaqqo eyo uutaaxa bi ikkite kunni daafira maanunqu eo uutanniga assatenna phaaqqonjita gedassate danca maareeta hasiissanner aane

Dubbu saada kinni giddo galtanno tinino qolte lowo eo dagoomaho ikko mootummate uuyitanno daafira dubbu gawajjamannota agara hasiissanno.

Kunni hodhishino horo aanonkeri dargunni darga sa'ate mulenni iilineemo daafira lekkate ikko harate dandoo nonkeki bayicho mulenni iilate horoonsi'neemoricho ikanna kuyi daafira kunni hodhishi lowo horo aano yinne hendanni.

Kunni daafira Ayi manichino afiranno eoni mittuni tone tonunni mitte anigga maganoho ahana xibbuni tone anigga kumme afiriro xibbe anigga maganoho aha hasisanno yine henidanni

Dagate paarkubba tenne minnanni yannara lowore buunxe minnoonnite yaate. anfi gede minnoonnire ikkikki daga baalate dandoo noonsarira darguyi darga shetto nooyikkiha iillishe dandaannorichoti yine ka'neentinni lowore fillenna la'ne torbine minnoonni yaate.

inne'mitu'yitomanni konne lubbo baxi gede horomsira gorkaatuno baattuwalayihi'nem loosi'neemmota mine midhineemmora nngumo yee kaetidiyaanafisirisi qae muriyakkino loho gawaajcu eellitano

quchumu dagate rosu mini yineemoti quchumo heerannona dagate lowo iriko aannoha dancha rosiisano dancha roso haadhe fultinori heedhana kuri rosiisannono dancha rosu guma abbitanno gede rosaano danchu garii rosiissanno

kuni woxino manna gadachinenna mitiinsine haa'nanna ikkikkinni manchu umisi fajonninni cherchete woy maga'note minira horo aanno yee kaeentinni gamba asse loosanno woxeetti yinanni yaate

kune hadhishshino mitto manna calla haare harate ikkikkinni mannuwiinnino sae uduunni mitore duhate dandoo noonsakkiricho shotu garinni hasi'nooma massate horonsi'neemmorichooti yine la'nanni hendanni yaatee yinanni

mato gamba asanna manchi qoroho hasiirse madalna manchi woxu'amadaanchi qorophafisigorokaatuno kuni woxe filiya ikkiro mule olledhihankun wekinmaessemitini hancha oworeha ikkiro ga'a hasiissaino

dagate paarkubba yineemmoti dagate owaante uyiitara daga uminsanni gobbayyidinni dagguri la'e ka'eentinni daa'atte mitore baatte hadhansara yite kae mi'nite wodhitino dagate paarkubaati.

Fayyimmati mine loossanno mannooti mannahu daawira owaante aasiissanno gorkaa turo lushshinna shalte ta'ei owaante uyixoi kirw bxee dbdnownni hurre tenninna xagichi uxaadikti hufule ha'rannoote hee'enno daafi raaasie

biraanse gopa ijena goome mannu baalu dhambaemeeti daaddalu yannareka laatalo ikka ogirao qubba itoo midiimaidi ka yana daatolnessi monnirichotimi miintinni laphnme kanna hgooroonse

co'ima ikkitino paarikubba tini mite mite rakke kaentinni birre gobbaadi mannooti birra ikko babbaxitino culkubba baatte ka'etini da''ata no gedeenna goshooshshe da''attote bayicho abbitantee yine la'nanni.

Daggate paarikkuba tenne ayi xunissano yinumaha ikiro dagga baalanitini tenne paarikenissa daafira yannanisa uyitte xunissate yite kaenitini sharramana bushinorichi giddo afamanoha heeriha ikkiro rahotteni hoola biifissa seeka qorrowa hasisanno

kiristaanu uyiine adhinanni gara afino daafira baalunkunni konnericho lowoha uyiine ka'niro maganu mininni lowoha afi'nanni daafira baalunkunni aa hasiissnno yaate.

la'noomero baalanti gobba buxxichono ikkitinoti lawishshaho itophiyaaoo labbaa gobbano konne onilayiinete looso rosanna isinni dadda'la lowo horo uyitannota ikkitino daafira baalunku rosate

kuni minino lowo rosiisanno fille ka'ni entinnihaa'noonnita ikkitannann tini rosiisaanono lowo egenno rosaanote egensiisatenna danja guma kobboomu deerni maarekkisiissanno gede assitano rosiisano giddo no dargaati yaate

teaalii irowaaco qannata teerofantiann la'soho do'soobbakinni hawarro hawarri taa kiiron iyannauni kannicinohu mantiana yenne isfoorte nowosa dukamika ikko baanungura horo ugitannate

Maganu mine loosanoha ikkirona maganoho ikkiteho coye afire kaenitini honiqoqirikkin annoha ikkiro darigunni darigga sa'anno yannarano maganu agaranosi yaate honiqoqima nooki daafo

Kayinnilla mootumma tenne hedo cu'mishiisha haggo ikkiro daga masitte ma baayicho duunna hasiissannonsaro dagate hedo worte cu'mishiisha hagguha ikkiro daga gawaajjante ka'entini lubbonsa nafunni hoogganno deerra illitanno daafira hedo worre hasaawisi hasiissano.

Hedo cu'mishiisha hoongiha ikkiro mannu baalu dagoomu baalunkunni lowo qarri aana uwe leellano daafira lowo manni baalunkunni tene hedo aana tuge kaentinni gawajame mannu uwanokki gede assa hasiisano.

la'ana Dagga kunni dubboho lowo eo aano daafira Dubbu daafira baalunikuni hedo tunige kae'enitini wore la'ana garigara gadachanore hoola hasisanno yine henidanni yaatte

lanshaho uullate aala ha'rate tolannu itti yannafa olu gederichi kalaqanyakiro duntseenyi hakkunninni reyoti nigattata se'me akkiro iimaanninni horophilu weemmi ayyere bidiilalloote horoonni horoisi'meqa meentinni dargunni darga saatanno

konne woxeno amadanno manchi bikkunni amada hasiissanno fushsha hasiissuha ikkiro umisi hedora woy umisi harinshora mitiimmasi tidhate yee horonsira dihasiissanno konni daafira baalunku qorophotenni amada hasiissanno.

loddaanna ishine hogowanno mageel tiineemmo ishile atinni haa'rate meessi dukira aleemmi su'ni ishine daachunni gaacho garguni yarka ssate horonsu'neemmo uduunnicho kaameele ikkanneemno

Honqooqiru anaannana siphira yinanni mannooti noori kuri maganoho aara afirinoricho maganoho maaxe balbale harihu gedensaani lamunku mitto barra reyiino daafira maganuyiiricho adha dihasiissano.

n sanoromannuwa albissino hikkonne maasidhanno aate mannuwata maganu maasiro'me'nooa atooxi so'me yine ganeembinnihoo citeenna lowo atooxe elto afi'nanni hingaraatih

Mituri honqoqimate mannu maganu qaalli qulaawu giddo honqoqimate bainori ittinore naaxinore abbisiisano.

Fayimatte mine nooeki gobbara dagga mulleni reehote reqecci yitte xibin'nisanni ka'nohuni hurre afiratte danido diafidhanno Kuni daafira hure agaratte hasinumoha ikkiro daniddo heedhanohu fayimatte mine mule heeriha ikirona danicha owannitte uyine

Mitee mite daga tenne paarkira hedo tugge la"a hoogatenni kannohunni eote wiinni gede'nitanni no korikaatuno tenne paarke biifinsiha ikkironna seekkuha ikkiroot giddoodo seekkine heekkirooti lowo yoowutanni daafira baalunku seekkasiissaanke yae

molmaanete hicanna hira roorenkanni gobbayadi gobbubbara lowo horo aannota ikki tino dhaafira ninke gobbano tenne hayyo horonsi'ra hoogatenni duumbara higganno gede tini hayyo roorenkanni tophiyahono hasiissannote yine ka'neentini gaammanni yaate

tinni gobboommu deerri lowo mannira eo uyiitanni afantanno korkaatino babbaxxewoo danite isipoorte heedhano mite uulla kowaase godo'linannite hedhano mite kaanni dondanniti dodaanshote isipoorte heedhano isipeertubba lowo mannira eo uyiitanni afantanno.

tenne anfi gede horonsi'nni umaikkiro qaliigi meesira garunmeoronsie hasiisa gari horonsixe yee kaintinni uyinota tenne manni mate qoosso oronsi'nu mayikkino mulenni qarru aana rececci nenni laafe seeriisi horonro

litorukho lekate ha'nimmo ikkiranna dargunni darga keyoo ha'rasi likqate ha'nimmo ikkiro roore yanna lekkancha ale qobabwaxeo maali aanni gawa jeellitanni dhaafira dargunyi darga garinni sa atti horonsi'neemmoo yinendeemmo yaante

Roorenkanni konne dubbo muraante illinni muraanta agure qaintinni wole babbaxxiteho haqqubba dargaho kayisanna kayisanteho haqqubba murmurante ba'annokke daissato

gobbate sae kaeentinni roorenka dubbu sadaardado wore la anne manni olluuu mannaati korkaatno kuni dhubbe eoaannohu roorenkanni olluu mannira dagara ikkehu daabira baalunku agarasi

kuni woxino loosu aana hosanno yaate mayi loosi aana hosanno yinummoha ikkiro mitu maga'note mine heere kaeentinni qullaawa maxaafa rosiisannohu heeriha ikkiro hakkonnira lamala lamalate woy aganu kiiro baantanniho.

ira lophotenni ba a gatasi maga'note miini loonsummoha ikkiro maganu hendoommoricho albaa fushshe kaintinni mitiimmankirano albaa hige haranno yaate

di ani eemo'ikita la'inanni'ena maganu daanoho yitinara albaanin hanni baalunku uyiitinenna jeeffine la"e"eeti yaannohu kuyi daafira maganoho aa lowo kaa'lo afidhino yaate.

tini amma'note mini woxe inte gantanniha dikkino korkaatuno idanna koye hakka baatate wowe nooha ikkitino daafira sunuutunninna bikkunni amada hadiissanno yaate

dubbu hakkichino sa"eennanni moolle hedhanno yannara xeena jana giweenna arri yannara horo aano lawishsha la'nummoha ikkiro qiidado ayere goshoohe abbe ka"eenittinni mannaho wodana kassi assa

konne makiinano duhisiisate albaanni balaxxe ka'neentinni la"a hasiissanno korkaatuno mageeshshi'richo haare ka"eentinni dargu darga yannate yannaa hasi'nomo dargii darga saayisate dandoo noosi yitannota lowota fille ka'ne duhisiisa hasiissanno

mitumitu manni boshaala gede assire horonsire ka"eenitinni tee dagate paarike anna gawaajjo shiqishe korkaatuno horo ikkitinota isirano horo ikkirinota tawaatenni bura gede asse horonisira dagate paarke aana guficho

Kone dagate paarkubbara giddoodise biifino garinni seeyinoha dagate paarkubba amanyoti giddodi booshaliha ikkiro la'atenna daa"attate hasiranohu nooyikki daafira giddoodise wo'mante yannara xumminoha ikka hasiisano.

konne aa hooge kaintinni lophikkinni hee'ranni babbaxxinoricho ikkeho deerra iilleemmo yee kaeentinni sharramannota ikkinnina hedino deerra iillikkinni gatanno korkaatuno maganu hanqino daafiraati yaate

Quchumaho heedhano doogga gido tolteotanna enjiiteota babaxeeoricho saada ikko manuno hedeo darginni daraga mite mitiimma nookiha enjiitinotanna toltinota ikka hasiisano yinne hendanni yaate.

tinni paarkubbano manna baalaha owante uyitannotanno giddoodose biifado ikkite ka'eentini manna mare kaentinni daa''attote haja noosi yanna hedo loerre daa''attote halchishshannata ikkite ka'entinni leeltanno.

konne hodhishsha garunni horonsi'ra hoonhummoha ikkiro darguy darga sa'ate mitinsannonke daafira hodhishsha konne ayino garunninni horonsiranna babbadhitino dano illitannokki gede sunuutunni ha'ra hasiissanno yine la'nanni

tini inshuuraansete yineemmoti lowo ingubbate ikko gobboommu deerri dagoomunni lowo irko uyiitannote ikieta hindee mannono tenne inshuuraanse horoonsiratenni lowo kaallonni luphi yaanno gede assitayo

konne looso loonsanni yannara mannu mitte mitiimma honqooqimma nookkiha loose kaeentinni dargunni darga iillishanno yannara maganu kaa'lano daafira loosanna mitiimminikkinni assa hasiissanno.

olluu manni roorenkannifi affu bede horonsira uminsara lowo qarra mitimmashiqishanno korkaatunu kuni dubbino lowo ayyae gobbaadinni abbanno daafira lowo horo anno

Tage maaxa hoongiha ikkiro lowo guficho qalaqqano daafo tenne maaxa dancha ikkitanno.

onllaanete hira'ranno hidhera birre hiraa manchira hidhannohu ma garinni saasanno ineekkiro sotu garinninni baankete wore kaentinni babbaxxeyo gari soorronni akkoe huduunnicho ollayanetenni laehu gedensaa misaannoha yooti yaate

Ishinu kunnino meesi xukkini uminikinni hedonikenni ka'neteni darigunni dariggate saayisatte ayiranokeha ikkana konne ishine meesi xukkini duhatte danidinanikkiha dunikanitteni darigunni darigga bayichuni baayicho saayisano

mitu mitu mannira calla ikkikkiminni baalunko nisi keeraanchimma biifisi'raaranna manni maatesi jawaachishi'rara baxehunmasikino manchi hee're akkiro ru'maanti annara yanna si ee loose ikkiro

Lowiddaanna uduunni hogowanno kaameelati yineemmo bikkasi anifenna danidosino anifeenna hogowe kaentinni koyiliddaann uduunne dargunni darga daafuru nookiya beenziileno woyi babbaxericho ageere godd'aikki dirri

Mitu mitu manni soronsoni afa hongasinni kainoonni qaaqquullinsa taje maaxe dawaranni gorqaatine qaaqquullinsa taje afaakkiro biiffata afinokke daafira ikkanna diyaateensa

Qaaqunno hattenne maarekinonitta biifoo dariggini lae kaentini horonisi're ikkiro lowo tajje faaya gede biiffinosita ikkitanno hattenne tajjenni lowo hora afire kaentini la'annonna qunawanno

Aniggatte kaajilira ikko xukkaho xaabachishatte babbaxino hanani heenayi haratte woyi lekkate ikko babbaxino xukkini duhatte jawanitili uyittano daafira isiporitte Womanitte yannara dagga baalatte hasisanno

dubbu kuni danchumma aannoti ayyere moollete yannara babbaxewoowiinni goshooshe abbe kaeentinni dancha ayyire woyi diilallo aanno daafira wo'ma horo afirino yine la'nanni.

aannilla hakkon uduunnicho horonsi'ra hongummo ikkiro hendoommowa marate kaayo diheedhanno konni daafira dargu darga yannate yanna hendoommowa marasi hakkonno uduunnicho garu asiisa garii oronsi rasiiseenge

Umi farcho anfoommota ikkitara hasiissano. Qoleno coyii'ne farcira hasiissano yaate.

ne moora baashete yaate huuffote kuyi daafira baalunkunni konne woxe gamba assiniha ikkiro garu amada seerunni amada mulla gede fushshinikkini amada horo aanno gede aassa hasiissanno.

ispoorte loosa baxxari baalu la'neemo woye dhukinssa nafunni jawaataho sharrantuha akkiro nafa sharrotenni ayiino dikarannonsa koye daafira ispoorte loosa baaluunkuranni horro uuyiitannote yaate

quchumaa rosa kummi daafa lowohoro afi quchumaha rossano rosaano baalantinni dancha higenne noonsare etinna dagoomoho dancha waanti aate dandoo noonsare ikkiino daha fi'ranni baalunku dhandaamiro quchumma rosa lowo horo uyiitanno yaate

Konne woxe mooranna babbaxxinore assine ka'neentinni mursira magano aana hanka dhirrissanno daafira mursu noo hikki hanni konne lowo sanna duu'ne ama dasisse

dubbo konne baxi gade assite mannu horonsirannota agara qorophisiisa hedo worre tunge rosiisa lowo e"o gobbate ikko mootimmate dagoomaho lowo horooti

Koni daafira mootimma lowo injo amadisiisa hasiisano yaate mannaho hedo amadisiisiha ikkiro mootumma kultuha ikkiro dubbu dolamikkinni gatano daafira darigaho leellite la'a hasiisano.

kuni kaameeluno lowo dandoo lowo egenno lowo ogimma bayichunni bayicho noosi mannooti kaddannaha ikkanna kuni kaameelino loworicho ishine duhate dandaamannokkiricho duhe kaentinni doggubba fulatte dandoo nooha ikkano.

yino iine ka'neertinnroti gede meesila toli gede muurre hoo isu'mo aciro sae kaentinno ninke ragawaajjo aanno goikkino daabira hedo murre la a hasiissanno yiniendanninye

Kaayinila meesira inji garinnila anifumo garinni horonisinummoro tenne daggate paarike lowo eo uyittara didaniditanno Kuyi daafira tini daggate paarike baalunikura hedo noosahura horonisiratte hassatto noo mannira lowo eo uyitannote yaate

tuqu garinni ayii manchino tenne onlayiinete hayyo horonsiratenni konne rosunni luphi yitino gobbubbara afanno daddalu horo ikkitino daafira tenne ninke gobbarano buxichote hasiissannonke yaate

ollaanetenni hidhinanninna hirammanni doogga lowo geeshsha hasiissannotanna irko uyitannota ikkitino daafira baalunku manni dandaamoomma ikkoommero konne ollaanete daddalonna babbaxeericho loosa hanafiha ikkiro danicha lawe leellaa"e

Tenne amandiha ikkiro meessi hedora fushshinara ikki maganu minirano hexxo aannoha ikkino daafira amada danchaho.

mitu mitu manni maga'note mine laonsanniha giwannohu hee'ranno daafira giwaanna honqooqimma bunshe maganu mine assinanniricho giwa dihasiissanno koy daafira aa hasiissanno yaate.

hakimita je' maaxama gulo ilama masike utoricho ilama heddeewa roosote lexe yekkiirantae kireyirechi gaara eerechi maalaittilakkina affiridandi widaafira yikkiira maxalra dnmxa asiisanne

kuni daddali lowo horo aannohanna hasiisanno daddalo ikkino daafira baalunku manni konne daddalu horonsirenna hasiisannota ikkitino daafira baalaho hasiissanno horooti yaate.

adona holontanni dihasiissan qaatilo kuni dubbi daga baala xeo aanna ikkino daafira murraarete lafinni mura lafi agurremeddinmini dandaamiro wole lende kayisa hasiise

Kuni hidhate gara yinanni woyte mannu babbaxewo garinni ko'o qaenisara heere kaeenitinni manichu ko"iira bilibile soye ka"eenitinni hidhano hayyo onlinete hiranna hidha yine ka'neenitini beenikanni hakaa oinete hidhawo daafo

Onilayinete dadaloti yineemo dadali mula gede ikkikini manu hiranohuna hidhanohu dhaadikkini tekinolooje horoonsine hiranina hidhinani dogooti yine henadani garaati

KOne maganu qaali giddo boreesinonihura ikkiro baashetini huufoteni huufote ba'ano daafira baalunkuni konne maganuniwiyi adhinoha ikkino daafira maganu mine loosa hasiisanno yaate

kainnilladhaqa tennera hedo tugglaoggowacira baalunku manni tennera hedote hugela e kaintinni tee paarkuba biifiso haggo akkino manna gohooshe magira behe dannianni kui daafino baalunku tenne paarku medo wolila

konne amma'note miniwaxe mooranna umisi horora horonsira dihasiesse horkaaduno guni anfi geleasinni horonsi naekkironna moorreha ikkiro lowo gawaajyo afi'rino dhaafira biikunninna seerunni amada d hasiissanno

tini yannote dagate paarkubbaati dagate lowo eo uuyitannote daga baalankanni heddinorichu afi'rate dandiissiisanno hunsato ikkite daga wo'mate horo uyitannote yine ka'neentinni hendeeta ikkitino daafira baalunku qorophutenneke

Loosu baatto halashi'neemmo oosote uyiirate dikkitinonke yine konne darga muranna anfi gede assa lowo gawajjo kalaqqano daafira baalunku manni la"a hasiissano.

manchuno haare abbanno yannara yiinoricho assa hoogiha ikkiro maganunnihu asalu heerannosi daafira hakoyee asale fulate yee jaeentinni maganuwiinninni asale baatureemmo yee abbire aanno yaate

tenni dagatte paarkinni baalunku heda worrenna yanna uyiine darga la'ne kanetini la'a haasiisano korkaatuno tini horo baalunkura hasiisanota ikkitinono daafira mootumme mootumme nookki baalira baala haasiissannote yaate tini

konni kameelira aganorichi batiraho korkaatuno lowo wolqa horonsire kae babbaxino garinni babbaxino uduune dargunni darga saysanno daafira agannorichonno horonsirannuhu loworichooti

onilayinete hidhinanninna hirammanni doogo tini lowo mannira lowo horo uyitanni keeshshitinota ikkitanna lowo horo afidhino daafra baalunkunni isenni horonsire kaeentinni onlinetenni hidhiha ikkiro dancha lawanno.

dubbu gobba saadara ikko mini saadaranye lowo horu aan daafira roorenkanne gobba saada galtanna ikkiwo daafira baalun darga worre lamain buuxaiseessanno yine la'nanni

mite mite daga tenne hedo wora hoongoonninsi daafira mulenni qarraho reqecci yite reyote deerra martannora heedhanno kunni daafira tenne hedoworreekira ayino reyote reqecci yaannai dafira hedo worte la"a hasiissannote moote

mootumma ikko meessi konne dubbo anfummo gade assine la'nummoha ikkiro lowo irko aara didandaanno konni daafira konne mootumma ikko meessi darga la'ne udume afa hasiissanno

babbaxxitino gari haqqubba gamba yite ka'yeentinni mitteenni heedhannonna hattenne garunni amande loossinoonnita ikkitanna murranniki gede aassine qoropho aa hasiissanno yaate

quchumu doogga yineemmo woyeete dargunni sa"ate quchumu manni hedino doogga marate lawontanni horo uyitannotanna sa"ate dandoo nookki dooggara quchumaho ikiyoorichi kartinna buusu gedere wora hasiissanno yiini hendanni yaate

ayiino onlinetenni hira hidheemmo yiiha ikkiro ayiino mare umisinni leela didandaanno korkaatuno manchu umisinni maalunni leeliha ikkiro konne mancho onilinetenni hidhino woyi dikkirino yine ka'neentinni didandiinann yaate.

tenne rogubba fule afannokka yine ka'nentine filasiissanna dhuwato danlaamanno piricho duwe kanundini haa'ratti dandaawanno kirichu haa'reihindini duye dhandee bayichu bayicho massheafakkanna diitannota hedihasiissa yeemmo

ishine gamba assinanni yannara mootumma baalanti la'e ka'eentinni kobayicho masitine gamba asse kobayecho wora hogginiha ikkiro lowo gawaajjo dagate shiqishanno daafira ishine tolanno darga massitine duunne yitannota hedo cu'mishiisha hasiissanno.

tainnilla'attenne lila'nee moyite kaentine daga uliinsanni gibboa ikkiri faarkubbansaatti bulla gadecite ka'enti wodaafitakkite ba'anno daasira baalun kullitinne hajoro musitu ge'la a hasiissane

Daddali lowo geeshsha harranicho yanannina woxxenikenno duuchawa finicinumokkini gamibba asinanni hayyo ikkitino daafira tene daddalu hayyo danichu garrinnibdarigunni darigga mitiminikkinina shenitikkinni saayisatte hasisanno

Online hidha gade yineemmo woyte lowo geeshsha yanilichoteni horo uyittanotta ikkite kaentinni mannaho lowo kaa'lo uyittanni afantano yaate korkaatuno manchu hidhate daando hoogusiha ikkiro ko'o heere hidha dandaano.

dubbo dancha gede agarate hasi'nummoha ikkiro baalunku maa garinni konne dubbo mootummano base uyiite la'a hasiissanno.

quchumaho rossanno rosaano baalanti dancha egenno afidhe didandiitanno kunni daafira quchumaho rossaano rosiisaano injinonse ikkitino daafira dancha egenno afi'rate maareekkatenna dancha ogimma afi'rate dandoho hedhannonsa.

ispoorte noosanokki manchonna ispoorte loosanno mancho lamenka dhaadinse taashshine la'nanniwoyiite ispoorte loosanno manchi lowo dhukaamoti ayiireno duhanno ha'reno didaafuranno dodeno disheengaranno yaate

mannuu umo roso ronsihu gedensaanni ronse fulli rosinni fulliha ikkiro umihu ayahuno ikke akkiro maganu mini hasiisanno daafira baalunkunni hatto maganu mini hasiissannorii assa hasiissannonke yaate.

konne fayyimmatennine lowosanna mannooti lowo lowo ogimmanni fultehoreti lowo ogimma noosa aannino taashshi lakkiru yii korichino lowote dandoo noonsare ikkitino daafira kuri lowo owaanti hehutanno yaate manna

Hate ilamate batinyinni sae kaentinni hate ilama ilantinotera uyinanni dargi aja irshu baatto halashineemmo doogo oosichinkera uyineemmo yte kaentinni annuwanke hasidhu gede murimurte huntanna.

giira ka'annu konne ishine tunganni darga injannowanna tolannowa la'ne kanintinni tuga hoogatenni ikkino daafira konne ishinne injannoha tolannoha la'e ka'edtine tuganna 1olaqa laqa mannoinni agarranni hedooti yine la'no

ispoorte loosa giwiha ikkiro mulenni dhibbaho regecci yinota buuxa hasiissanno kayinnilla cee'matenni tenne isipoortete daafira yanna aa hongummoha ikkiro mulenni reyote dhibbaho regecc yine leellineemmota buuxanna afa hasiissanno.

Mittu Mani konne dubbo guddattena dolatte hassisinisa garinni horonisirata hedo tuggano manni heerano konne banixxi gedena hasiisi garinni horonisirata lowo aana qarra shiqqshano daafira

konne ollaanete loyitti gobaneloosa lubo horo woyitannonsa ikkitino dhaafira kodhaddalenni dargunninni darga isa'nanni mite'mini kinyi dhaddahinanni hayyo kkin daawira baalunkuroroanno

iteina ini isfoorta cokotaajgi shi'ratenni igimalucho loonzalnnadaahoorrikkimishentichi miraanti'le ittini loofotonna hargunni darga sa'nanmi amarammutti hingiinoakkannababaaxeogere kkinikkilitsaate mazza horanmnoonsi'ratnni ka'neemtinneerann

Tenne tage anfi gede assine horonsira dihasiissano mitiimankera calla tidha dihasiissano mitiimankera tidhinamora ikkikki maganu mine loonsara yine ka'neentini injo kalanqe worroonireeti.

Tini dagate baarkubba togoo horo uuyitannokeha ikkiro baalunku daga isera hajo tugge ka'enitinni yannaa uyite giddoodose biifisate coinatese agarate baxxi manni daye kaenitinni hunaaki gede assa hasiissannose yine kane lananiwatti

manchin daddalo daddala hasi'ranno kki ikkiro tenne hayyo horonsi're kaentinni addi addi loosatenni lowo horo addi addi da afi'rino daafira hasiissannotu yime hendanni hane

amadaanno iti manchu umisiricho karsiisanna umisi ledo mittee wore aikkiro soortame mitiima kalaqanno daafira woranno yannara garunninni seerunni bade woranna injo kalaqasissanno

ayino tenne bikkisinninna horoonsira asibissa gari calla horoonsira asibisa dagate paalko korkaatu lo'mittegge booshaalte asiisaakki warinni horonsineikkiro gawajjo kalagantanno daafira baalunku tenne dagate baalkoubba haasiinsaa garinnini

mannimmate qoossooti yinanniti meessira calla uyinoonni ayeerano uyinoonnikkita ikkitani tini qoosso kaaliiqcallu meessa agadhine ka'neentinni garu horonsi'nara uyiinota ikkitino daafira tenne mannimmate qoosso garuyi horoonsira hasiisanno.

ispoorte loossanno mannooti janneenna nafanni di ubbanno banxi gede assine gawajjate nafa tungeemmo yine sharrammummoha nafa ikkiro di ubbanno reyooteno reqecci diyitanno konni daafira ispoorte loosa huntannota di ikkitino yaate.

Giiratte dano garigarani woyite giira manna ikko babbaxinoricho uduunicho gawajjite kaenitini ittanoki gede asatte giiratte dano garigara lowwonittani hasiisanotena daggomaho hedo cumishisha hasisanno hedoti yinne la'nanni yaate

isipoorteti hedowiinni regacci yiiha ikronna isipoorte looso giwiha ikkiro mulanni dhibbaho reqecci Yee baanno daafira mannu baalunkunni yannaansa wa'monte yannara ee kaeentinni isipoorte loosa danicha hedooti yaate

mattinnita gediikinsooraangumattiro le'maara ikanno ogga ataqalloe mitii'nitanno yaatinniwo ducubbo hinni da ikki gete'nitono'o gaafira oosoti lmte danca diduwo sfi canca maare ikkasi

Konni onlinete hirrana hidha horonisira hooniguha ikkiro gobba mitte lowo gufichchi loponisara ikko woxxinisara woliqqanisara amamanno daafira baalunikuni horonisira hasisanno yaatte

loonsiya ikke hekkiro magalihuinni doworimganfettonookkiya maganu shiima uunounna lowoha maassi'reenna lophote toleenna lophote indiyannolicha onne loonsannu hayyooxi a

Duuchunku manni leenta barruwa horonsire umisi loosso loosiha ikkiro lamalki barra kone Maganu looso loossate yee kaentinni umonsa ee yannansa ee loossano barrubbati yaate.

dubbu latishsha yinannihu haqqubba babbaxitewota kaanse ka'neentinni kalaqamu haqqubba latinse ka'neentinni mannu baalu murannokki gede assine hoollanni hayyooti.

Ishine duunnani woyiite tolaa bayiicho, injawoo bayiicho lowo gawajjo kalaqanokki bayiicho fanowa massine ka'ne tungiha ikkiro lowo gawajjo mannaho dagoomaho iilishano daafira danchawa tuga qineessa hasiissano yaate.

Gamba assitino woxi kunni haammattaho korkaatuno mitu mitu manni tonunni mitto yee abbanno babbaxewore loosse itinohu gede sainoricho haare daanno daafira lowo horo aano.

Umonke banxetinni meessiha calla hawaqirate hedote guguma giddora e'niro lowo geeshsha bashetenna Maganuwi ba'neemmo daafira baallunkunni kone affa hasiisano yaate.

aemanni konne dubbo agaratinni qeechansa afulana waxi gede kaeentinnyi ky dubbo horansina manna hoola afi gede assannota gadachaata gargara hoola dhargaa tungela a mootumma ta haseessa jooteo

Mitu manni Magano anfokkihu korkaatuno Maganoha aa mitto gawajo labbenna baalunku qawaxire lophe kae gede'ne ba'ano yaate.

hafoote baashetenni konne maganu mine maganu uuyye yanna yannate yinoha loosa hongiha ikiha ikkiro baashaambe ba'nanni daafira baalunkunni konne maganu mine loosa horo uyitannota ikkitinotta afa hasiissanno.

Kayiinnilla cee'matenni ka'nohunni konne coyee horonsira hoogguha ikkironna egenotenni duumbara higguha ikkiro lowo gufichi lophote kalaqamanonsa daafira hiitti gobbano rosa hasiissanonsa.

urir soodo usooxaakiro barru barranno kiiro hawaarri hawaarranno tiironni mannunnita hedoonsa xinqexe ka'entinnim dakkinoonni hiikkiisi diwannodhate qanchi xa'mitu gedensaanni igiteeo waanto uute ka'eentinni ha'rissannore

Tinni qoosonno manimatte yinemoitti ninikewini haane ka'netinni woleho uyinanitta dikkitino wolu adhe kae meesiwinni horonisiratta ikkitu ikkino meesi callu garrunni horonisinanni kaaliqqi uyinotta ikkitino daafira garinni horonisira

gobbano tenne onilinete daddalo dadda'litannoha ikkiro hodhishshaho woyi mittu darginni wole darga saysanni shentikkinni shotu garinni hidhitara dandiitanno yaate yinanni.

onlinete looso horonsira lowo horo uyiitanno ayee gobbano tenne onlinetenni duumbara higgu yaa lophonsara gufichu kalaqamanno kunni daafira dancha lophonni lophate hasidhuha ikkiro hiitti gobbano konne looso loosa hasiissanno.

axeloosannokku mannooti dargunmi saa dargasa ati lowo kaanyo diafi'ne korkaatino mulinni daafurte ubbanno dhaafira dhargunmi darga sae diaffanni daafiti boorte loosa meessira ikko ubabbaxxe hortira manina tinke dhuga yowaachishi'rate horooton

Tini dagate paarke balo baalu komonte uweetanno xa yate korqatu da aanotinne dagate baarike horonsi'rannokkehu nookki daafira baalun kunni yannanke uune ka'nettinni garoyyi howaantetenni horonsira hasiisanno tenne dagate paarko

hendoonni deerra iillatenna lopote hasi'nanniha ikkiro maganu minira afi'noonnihunni loonseemmohu faananse lossanna maga'note mine gashshitinori shettaakki gede assa hasiissanno yaate

Ko manchi daaye kaentinni xaadano daaye kaentinni maalunni dileellanonna kayyinni dayikkini ko'o heerenna online xaandenna hidhinanni hayyote dikkowa gaamanni.

woxeno mannu aannohu gadacho nookkiha umisinni fajjanni ani konne looso looseemo magani'yara uyino"ehura yee ka"eentinni loosino woxe callaho yinanni gadachinisikkinni abbe aano

Eemmo woyiite mannu aannohuno afirino woxini umisino ee kae uyiye yine qaagoshunna gadadu nookkiha maganoho Ani tonnuni mitto aa hasiissano konne konne uummoha ikkiro irkote maganu minira hasiisano yee kae

dubbino kunni gawaajja hoongiseekkiro garunni agaanme suqunne huxine babbaxxeyo saada e ka'enti huxai gede assine gaxigalla giddo gadhaa gide assin danju garinni agarree seekkiro lowo yowaannoyae

haini baarkubba dhaga maala teote woicikki e ka eendinni dhaga baalanti tenne aarkubbanneewaafiratti indiisiisannoonsa hefikkite baalanti dagara dhancha eyora kaallo uyitanno baarkieri yimh eendinne hillanni yaate

Anfi gede assine k'nentinni bai gadassineti weense dassine ka'neentinni godo'lini anna gawaajjinni waciro hedaulti fidassime ronsi'yumma igiro lobo hunanno daafira baalugedo tunga anno darga holoo

Te ispoorte horonsi'ra hooga lowo gawwajjo mannuwa noo yaate kuni daafira tee isipoorte horoonsidhannori dargunni darga miteemitukinni yaaddukinni shettikkini kaentinni hssidino hajo iilla dandittanno

biraacho taiineemmeee mammi umicallihuhohe kayintinni gambayyee kaintinni mootumma ikkito mootumma kitinotiiledoalamme ka'leettinni babaxiteyojenonni gargara biine ka'newodhinoonniri

nookkiha konne looso loonsiha ikkiro honqooqqimma nookkiha konne looso loonsoha ikkiro maganu atootesi lede cibba daafira hattoonni loosa haasiissanno

Onlinete hidhana hirate yinanni woyiite onlineteni hirre ka'ne Manchu dayee maalunni leellikkini onlineteni hidhano hayyo onlinete hiranna hidha yine gaammanni yaate.

jawaatannoonna mannimanke bowirtannohonna danchu garinni seeyiinyatunni lophitannohu tenni isipoorte loonsumma ikkiro wo'mante yannara ise harunsinommoha ikkiro daafira wo'manka wote ispoorte loosa lowo horo uyitannote yaate.

Kayinnilla hakkonne qorophine ikko babbaxeeoricho horonsira hoongummoha ikkiha ikkiro dargunni darga gawajo nookiha sa'a didandiinayi daafira darguyi darga sa'ate hasi'numoha ikkiro hakkonne horoonsi'neentinni bayichuyi bayicho fulleemmo yaate.

maganu mine moora maganu iso mooraaasini borreessinooni daafira ayiino magano mooranna maganoo hasiisannorio giwe kaentinni umisi hedorenna umisi hedorenna umisi injoore loosanna assa dihasiissanno

nelho hosonno konne dubbo garigara gawaajamaahiriri assa mootumma callate tutunge la'nannita ikkikkinni noo dagoomi baalunkunni konne la'anni darga wore gara gadachaare hola qasiissanno coyeeti yaate.

gobba cee'mansanni ka'nohunni konne onlinete hirannai hidha gibbanno ikkirono lophonsanni lowo geeshsha ubbe leeltanno daafira kuni onlinete hiranna hidha lowo horo uyiitannote yine hendanni.

rosichuno buuxote yaati korkaatuno hino konne aawo gaekkiro magano minira baarankare bae kaintinni bashawanno daafira baalungu manni magano aa hasiissanno yaate

kuni booxino woro mullaha kulanniwanno hakki saenno amma'note mini maga'nate mine albissino mannooti kugele umiyu saidora kushshitanno ikkikkinni maganu mini hororanno daancha guma aanno gede assine horoonsi'nanni.

Mitu manni konne dubbo baxi gede horonsiranno gara la'numoro mine mi'nineemmo yee murmure baxi gede assanno. Hakii saeentini irshu baatto halashi'neemmo yee kaeentinni murmurano daafira agara hasiissano.

Hodhishshu mitto richo mittu dariginii darga saasate harateni kaa'litannonike daafira xeeritirinonike bayichira mullenni iillate ketela kaaqanoha ikkino daafira hodhishshu lowo horo manchu beettira ikko babbaxewo richira aannoho yaate

giddawodusi co'ima ekke ikkeikkino gabbayidi mannooti akkone giddawodose meetto ba'ralae ha'ratenni holumannira lafi lebuba uuteennakka dage kmintinni gangantanninna dancha biiqqaano kkite kaintinni lobo eeoeessitanni leente

tenne hedo mootumma cu'mishiisha hoggo ekkiro daga lowo gawaajjiro ubbe leeltanno daafira mootumma hanafote balaxxe ka'entinni dagate tenne hedo cu'mishiishanna babbaxxio qarrira ubbannokki gede assa hasiissannu yine la'nani

tini giddoonni caa'late ikko gangalatote lowo horo uyitannota ikkitanna paarkuubba anfi gade assine qidheessinoonta ikkikkinni gangalatote babbaxxiteyo horora mannaho daye gangalataahura horo uuyiitannote yaate.

konne holophira holonsi'nu maakkiro mitto gufichi mitte gawaajj nooikkaeelmeno korkaatunu mabbaxi teworifi ayaretti tunceenni gawaajjannuma nafa iktinonnni dhaafuru nookka mabaxiyo dargamarre wiillate holonsi'neemmo yae

rubbo baxxi gede horansino manni gargaarffa mentenne gorcishotenninni hoolatenni lowo hedo amadisiinsota neentunni kulanna baanxi geja horonsi'nannikki gede assine gargara hasiissano

hakkonne woxena wori manni dihawanni korakkaatuna uminsawa borreesse afanno amadanno daafira konne woxe baalunkunni amadanno manche garunni iki'ninni asse qaitti hasiisaanno daafira

kuni kaameelino lowo danido lowo qarra duhote dandoho noosiha ikke kaenitinni hakkonne la'noommo udoonnicho haa'ra kaenitinni dargu darga baseteni base henidommowiinni wole baayicho saayisate horonsinemo

onlinete hidhanna hira yinanni wote manchu horontanni xaadikkinni manchu ledo daye xaadikkinni ayeeno afikkinni bilbilu callunni xaade kaeentinni onlinete hidhanno doogo onlinete hira yine ka'neentinnni

go'ne barra kainni maate borresxeta eentimiliyanno miamo dhanne deetto akkooqhaa qu'lo0aammi yannobgitoonni maarertinaanni tapita intilaanne gede assa yanne yannate hasiisanni ceexe

Kaayi'nilla tenne yanna agara hoonigiha ikkino mareekkinoonni yanna la'a hoongiha ikkiro mittu qaaqqi yekkeramanno yanna ikiteyosi yanna siriqqe kaentinni afanno ikki daafira asissa yaate

tenne hira shotu garinni hidha hoongiro mannu lowo geeshsha gawajjote uwanni leellanno daafira ayee manchino tenne shota doogo hiranna hidha rosa hasiissanno daafira baalunkunni ronse ka'neentinni kunni shotu garinni dadda'linummoro danchaho.

afi'nanni jiro mitte gobbafi'neemo yite hedinowi roorinkan jironsa kino daafira baalunkunni tennira hedo tungenna la"anna agara gadachamannota hoola hasiissanno yine la'nanni yaatee

latishshanna dubbu latannoki gede assannori giddo umiha ilamate batignni heerate ilama batidhuha ikkiha ikkiro loosu darga halashshi'neemo latisi'neemo yite dubbo dola dandiitayoo

mannu afe aannohu qullaawu qaalira ayiino konne uyiiha ikkiro maganu roorere assanno aannosi yine borreessinoonni daafira konni qullaawu qaali horo afinohu hakku manchi calla aanno.

Tini dubbu gaxiggala gariggarate woyimi ba'atta hoolatte hattene hedo worre daggomittena mannu baalu mootumma tene hedora uure kaeniti la'a agara hasisanno

fulatishshano mootimma roorenkani hedotu ge'la aasiissanninaati horqaatuno konne mootumma afu gede assite agurta ikkiro lowo gawaajjoaanno dhaafira baalunkun hedotun ge'la aasiissane

kitoo'yannilitte ikkittino daafira dhaga oonlayinotinni lophito hakkiro horo afidhe ka'eentinni mulenninni mitoricha sihinoricho mule yaafidhaagede horo uyitannote yini ka'nihindanni daafira oonlayinnote dikkira lowo horo uyitannote yaate

kannilla anfoonnikkiricho farci asinne ka'neentinni buunxoommo kore koreeti ninke anfanna ikke kanneenti anfoommo ikkire coo'numma ikkiro gufichu aana umbeemmo daafira farcotinni loowonta hasiissannotenna qorophotenni faricira

Mitu manchi baxi gede assara ikkikkinni riki'mi asse amade kaentinni mannu maganu minira loossano gamba yaa hasiisano.

Tene dancha maate egennotenni bowirtinorenna dancha deerra egennote lophitino maate taje maaxuha ikkiro danchu garinni hedonsa ammade kaentinni.

Dubbo dolama hooguha ikkiro dubbu lattiha ikkiro Gaxiggala babbaxittino saada gobbayidi dagganori hakkohe daa'atte eo uyitano saada nafinni lae lowo eo aaha danidittano

hroji loosanni ate irehomel mtummo oricishe darga uilae daga baxxu gadashshi transirannokki gadaassanni la a afa asiissammeene

tini rosaanono baalante oossainni taashshine la'nummoha ikkiro quchumaho rossannoti dancha guma gobboomu deerrinni maareekkisate dandoo noonsare ikkitinota ayii oso wiinino aleenni dancha guma gobboommu deerrinni maareekkisiissannore ikkitanno

kanniennu borreessini hitorodaancama simi maareekamahat asissen horqaatuno akkoqaauteu borreessimitattinna de hirosi'ra daafora dancamaall maareekka noaowuutannatte ini illannih

Hospitale woyi faayyimate mineti yineemmohu mitto mancho dhibbisi gara la'ne togo togo dhibbi noohe yine xa'mine ka'nentinni kuni xibbikkira koneti xaggichu yineentinni aate horonsi'neemmo doogati yaate.

Hedolla heedhunkero Maganu losanonkella dargunni darga kaa'lanke shettonke mitimmanke fushanonke yee hede no manni heeriha ikkiro Maganu mine aa hasiisano yaate.

eloosonnokki mannoo birooro yanno dibbu ana gowajjantanni keeshshitanni korqaatino dibbu aana gawajjannonsaumu korkaatimo aila'nu makkino maala du'mita dhanmamannoo bisipoorte loosa agono yiu daafa isipoote loosa hooga dudbahu tuggannona

maga'note mini yineemmohu baalu gamba yee kaeentinni maganinsara kakkalo shiqishanno base ikkanna hakko shiqishannowa gamba yinowa here woxe woxensa fushshsanno yine hendeemmo yaate.

Mitto mitto saadate giddoni bayiridiha balaxote qalaminoha kone uyinanni yaate kone hiriro woxeho soorine ama'note mini faayinaanseti yaate.

tenni frofarji'nanninna geedo teneeti gedeensaaneeti meensi qeensiraneeti zamine farji'nannih khikkinni ewelichi anafannaata sinoteete yannarasime ka'neentinni cubbu noo ikke kaphinikkinni farji'naaa

tenne giiratu dano qorophotenni millisanna la"a agara hasiissanno yaate anfi gede assine ka'neentinni tenne giirate dano horonse'niha ikkiha ikkiro lowo maannira jajja ikko gawaajjo abbitannota ikkitila daassine garunni la'ne ka'neentinni horonsira darga aasiissano uyine ka'neentii la'meemmoricho ikkanno yaate

Mitu manni kunni maganu mine foshshinoonni haare uminsa hedora uminsa horora horonisira lowo baashera loosa heerenni ufi qoci yaanni heerenni lophikkinni heeranno daafira maganu mine loonsaaricho la'ne looniso

borreessananni yanna qorophotini darga yanna ayira mayiira maa ceetanni dimadiseense taettin borreessatini odumma idenna neemanni borreessanni la'asi issalno yaate.

kino lamu garihuno yaate umiha la'neemmoha ikkiro manchu kayisinohanna kalagamunninni noo haqqete dana yinanni konne daafira konne duunante noha woyi kaasante noha haqqubba garunni amadate.

mootumma hedo tugge la'a lawashshi assituha ikkino dubbu murmirame dagoomoo ikko mootummate lowoo gawaajjoo uyitanno daafira baalunku manni tennera hedo worre la'a buuxa hasiissanno.

Dubbu daafira konni dubbu daafira mannu baaluniku dariga wore la'a agarra meesi hedo ikko mootimate hasisannota ikkitino daafira baalunikuni kunira hedo tunige agarra garigarani lowo hedo aa hasisanno

dubboho yineemmohu babbaxitino dani haqqubba babbaxino manni kaasinotinna uminsanni ofoltino haqqubba heedhannoha ikkitanna kuri lossa hasiissanno.

kannilla dhaga tenne hilora afu gedeeste ka'enti hedo wortoekkiro ikkiteoti gawaajjo tenne baarqete aana laqanto ikk ikkiro hakka hatti daga baarkubbansa seekkiratu dandoo hidanno sokki daafira baarqete hejo tugge

mitu mitu manni tenni mannimmate qoosso afi gede ase horonsire kaaeentinni lowo yannara qarru aano uwe leleellano awishshaho mannimmate qoosso giddo lanumoro lubbo gargadhate mannimmate qoosso yinaayiti noota hattene ko gari horoonsi'ra dihasiisano

itunna lama manchi callu tugge la'ano ledo ikkitunni baalu manni tenne hedora tugge wore kaentini darga lae kaentini loosa assanna agara gargara hasiissanno yiini hindannite yaate

Ayinno tenne daddalo mittimikkin shettikkini yannasi hunikkinin systeme tene horonisire kaenitinni dariggu dargga hasirinno uddunicho saayisata daniddano yine ka'netinni

kuni daddali horotenna mitu aliidi ikkitinno horo dagoomaho ikko hirannohura hidhannohura anno daafira baalunku konne daddalo dadda'linummoro horonsi'numoro lowo irko noosi

honqooqimma dureessa ikkine ka'neentinni maganoho uyiinayiire ginbiha ikkiro maganu baashe aanno daafira konne maganu mine uyiinanni coye honqooqqi'nikinni aa hasiissanno yaate

Kuni kaameelino dargunni darga sayano yannarano wole kaameellawino baxxano korkaatuno wole kaameella dargunni darga saysate hakeeshsha dando diheedhanose kuni kaameeli kayinni dargunni darga mite mitimma nooyikkiha .

kaannilla fayyimmate minni hoogiha ikkiro mannu baalunkunni mulenni reyoote reqecci yee aamamanno daafira fayimmate minna hee'ra lowoontanni irko ikkite ka"eentinni kaa'lo uyitanno bayichooti yine ka'neenti la'nanihura fayyimmate mini lowoontanni hasiisanno

duraansote yineemmih midirichi gawajjame kiro manno eddarotenni idmannoi gede rayontenni dagge ka'einnimannoho irko aatenninni mitiimmate noo manna mitiimmatenni fushshaate horo utannote

Mitimma noyikkiha ayeeno manna sunqe kae uyi yineenna ikkikkinni Maganoho manchu umisinni mixire kaentenni aano garati yine ka'nentinni.

Buusharichi heeriha ikkiro tenne paarikkubatte giddo hunannorichi ise hune kaenitini mannu daa'atakki gede assanori heeriha ikkiro yannani dagga owannittesa ba'akki gede dariga tuge kaenitini la'ana seekisisa hasisanno yaatte

gobboommu ayimmate xawishshaati yinannihu mittu manchi callahu uyiloonne uttanne kuni nakayinni woleo uminannon kikki minni hakku uuloonnesi mayyi ayimmati tenne garunni agadhi kaendinni oronsirara yite ka'neentinni mootumma gobba gobbate garinni uute ka'neentinni qixeessitinosi xiyine ka'neentinni la'nonni yaate

konne aannoo xa'ne kaentinn maganu konne oeasitiro ani magano qoroshicho abbeemmo yee dha'nin godensaanni hakkore maganu oohisi a ikkiro magano wona yire haa'reabbanno yaati

giddoo nooselnomommo fiixgi had sirkiti ahada garidi bapaannina dayino garinni haxtinne owaantosi uyito ka'entiikinnina noor kinin xagiino agicho ao ktini manchu hakku lubbo gatinsammi hayyo kalaqqanno yaate

anna jiirati tanno gargarrannote mol herolanhe mannoquwaaxe gede asse gargarannote cikkinni jiirate helanno gargarateheno falaanxa kanniti gawaajjitannansa digawaajjitannoitannohido'ammanto fiisanna booxasi

Dubbo anifi gedena meesi hedo gede asine ka'ne horonisira lowo gawajjo afidhino daafira garisinni hasisa garinni horonisira yaate yine haananni yaate

woxina mitu mitu tonnunni mitto murranni yina mitu mitu kayiinni mitte lamala giddo loosi'rino abbe kaentinni maganoho wi'reemmo yee kaentinne uhino hakkee woxe gamba assine

Loonse ka'netini kawi ka'iintinni gambba assine afi'neemmohu ikkiro hakkuyi giddonni maganoho aa maganoho loosanna maganoho mixxa hasiissano yaate.

maganu minira uuyyine ka'neentinni adhineemmo wolqa hasiissannonke daafira baalunku maganu minira aanna mitii'minoha kaa'la hoongoha kaa'la hasiissannonke yaate yineemmo

Tini lowo eo gobbote deerrinni abbitnnota ikkite ka'antini gobbomu deerrinni koloo eo oteennmoo noottenninihoroassire kantinni nincha deerra iillanno hayyo kalaqatenna meessira ikko wolu manira lowo erkoo uyitanni

nanki farci la'nu mayi giro budu manni gambaixi ka'eentimne foltimmooma ati woririche afaannasi relichinne xa'minni yere afaanna teettee yannara afaanna loosinone ka'neentinni farci'ne cyirati holoonsi'neemmote yaate

tenne baarkubba soodo soodaa kiironni hashshu hashshao kiironni bidi assanno dinjeessa tenne baarkubbara yanna uyine la'a lowo qorowo aa hasiissanno daafira baalunku la'a hasiissano yaate.

tini farcino farcidhano gara lowo gari farcubahi hedhanniani lawishsha adhinummoha ikkiro mite yohaanote albaanni marre ka'netinni ewellichi an I afann tee tene yannara orri loosinnn kane kulleenna yoaano yoo yitannote yaate

Kunni dubbi Mu'la ba'anoha ikkikin horo annoho yaatte korikkatuno lawishshaho la'numoha ikkiro Kuni dubbi lowo ayyere gobayidinni dilalo abe kaenitini daggate foolesira injannoha ikino daafira

Tini gawajjo iillituha ikkiro mannu mulenni reyote riqecci yaanno daafira reyotinni reqecci yaate balaxe kaentinni tenne dano iillitunisakkiinni agadhanna magarinni hoola hasiissannonikke yitanno hedo wore la"a hasiissanno yine la'nanni

konne lowiddaanna ishinne hogowanno kaameella garunni la'anna buuxa hasiissanno hendoommowa hakkonne ishine massate dandoo noosi yinne ka'neentinni buunxummo gedensaanni aanaho woranna dhandoosi bikka hasiissanno

hoorinkanni gamba assitanno manni kunnira qoropho assa hasiissano n kanni goropho assiniikkinni honne loonso loomisia ikkironno woote gamba assina ikkiro ihoote uliya ikkiro mannaho mitiimma kalaqanno daafira garu agaro

Wo'mankanni Maganu mine callu fushihu gede asse kiirano mitu mitu manni kayinnilla kone woxe fushittanore albisinore calla ikkikkinni Magano amanino baalli kone woxe fushsha dandaano.

mannu afi gede assenna sammi yee agurannoha ikkiha ikkiro kuni coyi lubbo gawajjama lowo kaa'lo ikkitinokki daafira kawajjamannota mootumma rakke shiqotenni la'a hasiissanno.

maga'note mini lowo kaa'lo aanno yaate mayiinni yinummoha ikkkiro mannu mittiimmi ikkinni hedeericho maga'note mine abbisiisate worroonni manni hedeere assate hakkuyi woxinni assitanno yaate.

Konne hiranna hidha mulicho gara dikkitino yaate. Anfi gedena hendi gede hirraninna hidhinanniha ikkikkini mittonkare nafa mitiimma nookkiha hidhinanni hayyooti yaate.

cee'mine ka'neentinni konne onilaanete daddala cee'mine gimbiha ikkiro lowo gawajjoranna hendoonniricho dancharicho mulenni afira daddinannikkihura baalaho hasiisanno

kunne duubbo manxuumo gede meessi hedo gede injiinike gede horonsinummoha ikkiro meessira ikko bobaxinori jira lowo gawaayyo aanno daafira aanfi gede horonsira diasiissanno mitiimmanke tidate

onilayiinete lopho heera lowonttanni horo uyiitanno gobbate yaate korkaatuno tenne onlayiinete lopho afi'niya ikkiro mitte shetto mitiimma nookiha hendooniricho hidhatenna hirate dandootii yinanni

konne woxe gamba assinanni yannara baati manniwiinni haa'ne ka'neentinni danchawa bushawa fushshinikkinni maganu loosi minira hosanno gede nna maga'nanno manni konninni loosire kassi yaanno gede assi hasiissanno.

Tenne paarikkuba giddodi laniha ikkiro goshshoshanoho woribba bayichottina ganiggalatotte tolinoha ikkira hasisanno ganiggalatotte tolinoha ikka hoogiha ikkiro mannu daa dibaxxano kunnira giddodisi coinayitti agara hasisanno

Anfi gede jawa horonsira aganu woxe Maganu mine maga'note gamba assinoonniha firifirsa dihasiisano koni daafira seera agarisiisate.

Cee'mine ka'neentinnina awaaqi'ne konne maganu aa hoongiha ikkiro hendoommo lophora horo diaanonke konni daafira baalunku konne maganu mine assinanirichira kaa'lo assa hasiissano.

Ayi gede looso loonisumoha ikkirono mannu afiranno aleeni jiro ci'bidhumoha ikkiro maganoho loonisani cooyira ho'la dihasisanno korikkatuno maganu ledanikke daafira

Ayii manchi murana anfummoha ikkiro rahotenni mootumate shiqishanna mootumma hakuyi aana qaafo adhite ka'entinni dubbo latisa hasiissano yaate yine la'nanni.

Mitto looso loonsumoha ikkiro ikewooricho loonse woxu eo afi'numoha ikkiro maganu mine loonsanni loosira honqooqima nookkiha aa hasiissano korkaatuno maganu uyiiniro ledanno.

spoorte horonsira noo dhukka dhaabbachishshanno geani mannu baxi gede horonsi'ranna ikkitnni gargunni dharka sa'manniyamaraamitti raantanna daafuu nooikki minku nooikki mittishetto nooikki a gargunni darga sa'nokegugimne leessaleeti dhuka dhaabbo

sipoorte loosa hasiissanno korkaatuno isipoorte loosannokki manichi booshaalaho dhukuno dinoosiho maala calla du'manno ikinnina lowo dhuki dihee'rannoosu wolqadeelen jawaanteno diheeranosi hasireeri dargu darga shetichi saaysara didandaanno yaate

Ama'note mini faayinansete owaante ytanoti lowo horo noosete mulicho di'ikkitinote meessite geda assine ka'nentino horonsi'nannitano di'ikkitino koyi daafira baallu rosichu aana hosiisa hasiisanonke.

ayee manchi konne amma'note mine e'eemmo yiiha ikkiro, amma'note hedo noosiha ikkiha ikkiro, kunni maga'note mini lophannoricho aate baalankare loosanna yanna yannatenni woxe shiqisha hasiissanno.

Dubbuno ba'anokki gede assine agara mootumma ikko dagoomu darga tunge ka'ne baxi gede mannu gawajanotta garigara meessiwi ikko dagoomuwi agaranni hajjoti yaate.

Maganu minira yanna yanatenni abbannokiha ikkiha ikkiro maganu qaaleno hakkone magano moorinoho yaanno daafora baalunikkuni yanna yannatey maganu minira aa hasiisannonike yaate

Mitu mitu manni tenne isipoorte loosa hoogge roore yanna dhibbu aana gawajantanninna rewoote mulenni reqeci yitayi leeltanno. Konni daafira tenne isipoorte loosa lowo kaa'lo uyiitawo yaate.

Kuni dubbi agara hoongumoha ikkiro agarateni gawajitannore hoolle qeechanke fula hoongumoro banxi gede horonsi'neemmoha ikkiro mulenni ba"anno daafira banxi gede horoonsira dihasiissano.

ka alee saino woxe weyini ganaanni fushshile meessi hedora horonsi'niha ikkiro baatate lowo geeshsha injo afi'rinokki woxe garunni bikkunni seerunnin anki gede ikkikkini injaawo garinni loonsira darga darga madisinsi wora asiissa

onlayinete hirinna hidha lowohora fidhinotanna gobbatenni gobba sa ate soorro uyitannotanna lopho hee'annota ikkitino dhaafira ayino onlayinetenni hiranna hidha hasiissanno horono uyitanno yaate

tenne horo baalunku horonsira danchate mitiimma nookkiha daddala hiranna hidhate kaa'litanno daafira baalunku horonsi'nummoha ikkiro mitii'minummokki hasi'noommore hiranna hidha dandiineemmo

yoaanote albaanni farci'nanni yannara yoaano wo'mu daa'mitanno masiisse kurriki defoottoreeti affanna ikke iitte yannaho hacha akkamitimamanoottotota intedaa'mitanno yannara farci'naarki suwiinohanna adde akkasi

ursinnetti hoganu mi ijoten habateyoricho mannu ofollanno darganna uduunnicho yine ka'neentinni loonse hirre hattennenni baalare hirre ka'neentinni horonsirate hasiisanno yine hendanni

kune hodhishshinni uduunnicho lawishshaho la'nummoha ikkiro wayigamaa qolle adhine ha'ratte dandoo hoogguha ikkiro dunke wayinni waa taasate dandoo hooggunkeha ikkiroe hakkooye hodhishsha horonsi'rate dargunni darga sa'meemmohayooti yineemmo

mittooho hendore aanno heendore aanno qineessannohu mutiimmatenni qarrunni fushshannohu manchu isira aamaminna uyi garinni ikkanno daafira baalunkunni magano aa hasiissanno.

kuni foolu mannu foolannohu ikko babbaxitino gaxigalla fooltannohu muro tini abbite diilallonni ikkitee daafira diilallo lowota afirate hedo heedhuro ikkiro konne dubbo garunni agara hasiissanno.

Gamba assinihu gedensoonni woxe darguyi darga haa'ne xinqinihu gedeensoonni konni woxinni maga'note minira hosanno uduunicho hirre worraninna babbaxeworicho loosate horonsi'nanni yaate.

roorenkanni mootumma teenne hedora lowo hedo cumishiisha haseessa qorqaatuno dagga uminsa hedonni ta ekaeentinne giirate ana dhaggaadano gargadhite ofannakki daafira giira gawaajjutanno'nne

daddalu lowo geeshsha hasiisanno daddalo ikkino daafira konni garinni dargunni darga shenti ikkinni sayiinsanni daafira tenne hedo baalunkunni amade daddaliro danchaho.

Qaaqquulinsara dancha taje hasiissannota afoomme ikoomero dancha maareekanna maaxa hasiissanne yaate qaaqquulinsara konni daafira tenne taje yitannoha dancha maareeka qaquullinsira tola kalaqa injo kalaqa hasiissanno.

hedo chu'mishiisha lowo dagara lowo kaa'lo ikkitino daafira mannu baalunku tenne hedora yannasi ee dargasi ee la"anna moottumma yitannore maciishsha hasiissanno

onlayiinete dikkoti yinanni woyiite lamunku hidhannohunna hirannohu dhaade alba dhaadukinni mimito affukinni udunu callaho safo uyiite ka"eentinni hidhitanno hayyo onlayiinete hirati woy dikkoti yine

isfoortte loosa maayi horo uuyiitanno qaru dino yee ka"eentinni cee'mannohunna wo'maante yannara yannasi tuge ka"eentinni isfoortete daafira la"annokki manchi heeriha ikkiro mulenni reyote reqecci yaannota afa hasiissaasi yaate

sainotenni mannimmate qoossi agaranni bilchaaxe ikkanno hee'rate qooso babbaxitoe qoossote dani noota inne garunni bikkunni buuxe kayintinni horonsira hasiisa gede agadhanna gorophotenni millisa hasiissanno yare

onlayanetenni hidheemmonna hireemooyye hakkiro isi ayano ikke dayigayintinni maalu dileelanno korkaatino maaluu leelle hekkiro onlayannete hiranna hidha yine dianfanni kunni daagira ollayannete hiranna hidhinannihu ollayinnete xaadange

he'lee dha gate baarku ana horoonsidhannor dhaga ikkite ka'ettinni molenni daggino malmootini horoonsidhanno daafira garu mi la'me ka'mentinniminoo nitamina lowo owaante baala dagara ikko gobbaadihura giddoodihora uyitannota ikka hasiissano

ammoonni baala horreessinenni momra ilmittohiixoyanra ilmittoeeentimmiyannira meessi tace ikkiteeci fareessaantiyati noo itennianne gaeentinni ohilacco kullo a'neentini egensiisa buyine qa'neentinne

sini baarkubbate co'inaati agara ninkewie lamnni riretinn aalunkui ha'nanni ekino dhaafida dhega bhaalati tenne baarkubbate jo'i masi agara seekkisiisa giddobbi hifisa asiisanno ine ga'ninne

Tenne paarikkuba seesisa hoonigumoha

wayi giddoo hingee sa'ate hasi'nummaha ikka ikkero kunne hodishsha horonsi'ratenni lawishsha markaawe horonsi'ratenni dargunni darga shotu garinni mulenni daafuru nooikkiha iillate horonsi'neemmowa ikkanna hodhishshu lowo horo owaante anno

heeranno heeranno baayiichi mitu quchumaho mitu baadiyyete heerannowii ganbba yee ka"eentinni mitto barra sambatu barra gamba asse ka"eentinni tuge hatennennini mittore loosirate wodhanno woxeeti yaate

kayiinnilla millinsayii gara hambe ka'neentinni babbaxitewo garinni babbaxxittewo ikkito garinni horoosi'ne maekkiro mulenni uwate gufichonna lubbote deerra busharicho abbitanno daafira garinninni agadha honsira hasiissanno

Tenne dubbu latisha agartanno dagoomana mootimma korkaatuno mootumma agarteenna dagoomu mulla gede asse lowo horo afirannoki daafira lamunku hedo tuggine

ronsirote gari busheakkiro tinni dagate paargobba mulenni galaafatantanni daafira kunni garunni bilchaatu garine tolao garinni hinyio garinni la'mi ganheenten unsi'ni dargunni darga dhaggaamanno dira dancha waanni

agaranna banxi gede assine horonsi'nanniha ikkiha ikkiro danchu garinni horonsira hoongiya ikkiro saadate ssae gobba saadannino sae babbaxeworichinnino sae gawaajjanno yaate.

Mine horonsira hoogguha ikkiro daga bayiichinni bayiicho heddinoricho sayisidhukkini mittu manchi hidhate hasiriha ikkiro mulenni hidhate hendore afiranno hayyo yine hendanni yaate.

tenne horo horonsi'niha ikkiro shotta garaati yaate maannahono horo aanna ikkino daafira mannu shotu garinni tenne onilayinete horo horonsire kaentinni ayino qarramikkinni mitii'mikkinni dikkiranno dikko yinnanni yaate.

Farcote yinanniti biifinse ka'neentinne meesi joo'nannihinne illetenni lanoonenne buundoomire wodanchinoonne danfonde ikkitekkiti yanara meesi bedo hee noonnoreko farciratenni coyiirate yaate yininann

kumiwoti daaha ikkira maalu ikunni hakkonne gamba assitannora negelichi geeshshawonnimaganu marsino noo atotissingaaio maarso maassi'u gedenisaanni hakkonne woxe massine mittu manchiamao

ispoorte loossanno mannooti dargunni darga mittu masilli mitte yaaddo mittu daafuri mittu hunkii nookkiha dargunni darga mitiimitukkinninna shettukinni sa"ate kaayyo noonsa daafi'raati.

Magga'note mini faayinanise yinanniti ama'nino manni callu gamibba asino owannittena woxxe ikkitana kaayini hakkone amadanno manichi qiixawinohana umo danidinnoha ikka hasisanno

Mini manchira hoowete aana woyi asalu aana tuqqanosi daafira Taje lamunkuti mitte ikka hasiissano yaate.

osago mannooti roore yanna dhukansa jawatunni ayiri nafinni dukkine kodarkinni kodargomseenkennonn kiometonkalnno hooggukkinni harbunni darbadhanchu bariwiillifaci dannnnsa dgira isifoorti hotannote ne

Lowo geeshsha horo uyiitanotanna yanna baante ka'nentini hawarisi'ne hidhinaninte roorenkani yannano baantikkini mulenni afirate hayyo kalaqate yaate yinanni.

Konne daddalo loosa lowo horo uyitanno daafira baalunikku loosanna dadda'la gufichuyiwiinni garigaritanno daafira dadda'la loosa hasiisannonike daafira looniso baalunikku yaate

mannu konne woxe gamba assinanni yannara hatto assine ka'neentinni uyiiture maassiri hooggurira ati uyiinsa yine ka'neentinni huuccine hakonne haa'ne gamba assinanni garaati yaate.

kaayiinilla ispoorte loosa hoogummoronna wo'mante yannara mannimanke dhaabachishannoricho osa hongummoha ikkiro tdodama hongummoha ikkiro xeerto doogo hora hongummoha ikkiro maalinke aana gawajjo ubbanni leeltanno

fooggalu heeranno yannara konne dubbo horonsiratenni daga lowo kaa'lo afidhanno daafira baalunkunni tenne dubbu hedora uuwe sa'ne hedo murre afanna la'a hasiissanno yaate.

mannu dhibbaho reqecci ye"e ba annokki gede ispoorte loosanno gede baalunku ledo woriro danchao roorenkanni fayyimmate uurriinshubba tenne ispoortete daafira hedo worte la'auha ikkiro dancha yaate mannu dhibbaho reqecci yaannokki gede.

hayyimmate mini e diritiriminna mulehe birtirimannu mulenni gawaajjote duwanni korqaatunakku mare qaintinni noonsa qeecha fle hakkiicho laisiisire qaentinni dhibbinsara uwanyootenna horra fire kaentinni daanna doogoote

konne garinni konne magano mine aanno manni baalu gamba asse woore nooha hakkonne haare riki'mi asse danchawa saai lebbe ikko baanke maaxanna madaara hoseessanne

Kayinnilla mannu mitu mitu konne hawiha ikkirona darigunni dariga woxe konne bilaalisiha ikkiro konninni lophikinninna maganu haniqqi iilleena heranno

Tini kaayyi Mimmitoho dancha hedo ikkitanna ayee gobba lophate hedo heedhunsaha ikkirona babbaxeworicho fulo gargara hashidhuha ikkiro tenne onlinete daddalo rosa lowo horo uyiitanno.

mittu amanammo manchiwa amadate dandoo noosihuwa woxe hakkoneno fushshe hunanno ikkiwa worrenna maga'note mine loonsanni yannara ikko babbaxitino irkora uduunne hidhate hatte yannara haa'ne horonsi'nanni

sammi yine honqooqi'niha ikkironna aa hoongiha ikkiro maganu hanqanno dafira mitu mitu manni lowo eo afiranni heerenni maganu mininni xeertiranno maganu minira aa hasiissanno.

ispoorte noosa lowo diim horo uyitanno daabira baalunku yannonkehuni ispoorte loonsu ma ikkira lowo gawattonna jaddo tefinni gato danliine mulyini la'nenno daabira baalunku tenne ispoorte loo fasiisse

kuni ufayimmate mininawoyilni hakka loosanno mannooti insaneeta hira la'ikaenkimoll bilianne yari qorqaatulu mishshiwittinni ishaltiittinin akiicha gibba loosannoru dancha awaante wotanno

mita mitu annuwa busuulleensanni ka'nanni qaalquullinsa rattota je'maaxxe maxxanno yaate korkaatuno kinita je'maaqante horanti hattiro inna busuulletenni kaino daafira mannu danchattee tagensa maaxeewinni adhanonsa.

Tene daafira ane gobbano tene hayyo horonsiratenni onlinete hornosira addi addi daddallo daddalano manni tene hayyo horonsiratenni shotu garinni hiranna hidha dandaano daafira horonsira danchate.

konni gamba yiino woxinni dargunni darga sayiinsikki bushare assinikkinni maga'note minira borreessinanni yannara babbaxino dani uduunnicho hidhate yine assinanni.

Mittu manni mili yiikini goxinowinni kaikkini hose kae'enitini roore yanna xibbisira reqecci Yaani leelano konni daafira Womanitte yannara xibbaho reqecci yinumokkini isiporitte loosa lowo kaayoti

llihoja ikkiro hakko dargira sase shoole fikiwanna dargunni kae baanno ikkediassa meessiri aansichu miinni agarrondotchochihudarta baanunko hije tunge'ne asiissanonke yine hendanni yaate

rusaaninu konni quchumaa rossoti lowo egenno afidhannayaatte korkaatino rosoo bowirsi'ratinna dhancho egenno afi'rate kaima ittinoruchi layincula nummac rosiisaano faayya hedheekkeyo daafira rosiisaano dhanche noura lowo egenno afi'rate kaayyeedhe

ko'ne paarkubba soodo soodaa kiiro biifissanno mannootti bushaaricho seekkate bushurichi daye kaeentini hattee paarkuba giddora e'e kaeentinni giddooyidise amanyoota hunannokki gede assitanno mannooti giddooho heedhannonno yaate.

Mittu Horonisirrano manni horonisarra ikkikini babbaxinoricho huura aano udunnubba hirre Ka'netinni abattenni hakki saeno ba'no uddunubba maganu miniricho loosate horonisinanni

mittu manci konne onlinete loosira loosireemmo yee hasiriha ikkiro konni onlinete daddalinni lowo horo afirannoha ikkino daafira baalunkunni daddala hasiissanno yine hendanni yaate.

Giirate dano Manu aanna gawajjo uyitanoki gede daga balaxe kaentinni qorophotenni milisano gede hedo cu'mishiishanna babbaxitino motimmate uurinshuwa hedo amadisiise kaentinni hasaawanni kula hasiisano la'nanni hee'noonni.

sipoorte loosa cee'minumoha ikkironna mannu loosannonnara linshumma ikkiro mulenni reyote leqeccine ka'neentine reyineamolta baalu hiinbe ka'neentinni isipoorte tenne yannanke horoonsi'ne ka'ne loonsummoro danchate